Abantwana kumele bangeniswe ezikolweni kusukela iminyaka emithathu ukuze baqale ukufunda, izikolo zabantwana abancane ziqakathekile kakhulu ngoba zincedisa ekukhuliseni ingqondo yomntwana esasemncane, njalo laba abazali abasebenzayo ziyabasiza ngokubagcinela abantwana endaweni engela bungozi.

Umfanekiso lo ophezulu utshengisela abantwana abangabe beseprimary school abagqoke amauniform . Bahamba labanye abantwana abangagqokanga uniform okukhanya bengaba kuECD kumbe bengabe Preschool.

Amabhentshi lamadesk asendaweni okuyi kilasi ngoba sibona kulale bhodi ebhalwe ngetshoko .Amabhentshi asetshenziswa kakhulu ngabafundi beprimary. Abase secondary konke labaseuniversity lemakolitshini bajayele ukusebenzisa izitulo.

Abantwana kuqakathekile ukuthi bangene esikolweni udubo olukhona elizweni yikuthi izikolo zilutshwane emaphandleni njalo lababalisi babo balutswane kodwa okusenzakala yikuthi uhulumende selenhlelo zokuncedisa izikolo ezemaphandleni ziyakhe izikolo zilethe futhi lezinto zokusebenzisa ezikolo.

Emfanekisweni sibona kulabantwana abangabafana abagqoke ama uniform afananayo kungabe kuyisikolo esabafana kuphela njalo bahlezi phansi bangabe beku assembly.

Ezikolweni kuqakathekile ukuba abafundi benze imidlalo yebhola kuhlangene lamabhuku. Umntwana ukhula kuhla nxa ehlanganise lokhu kokubili ngoba kunceda ukuthi angabanjwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo ufunda ukulalela imilayo njengoba izinto zemidlalo zihamba ngemilayo ethile.

Ababalisi balezinto ezinengi abazisebenzisayo ukuze bafudise izifundo zabo. Lapha emfanekisweni kulomfana osebenzisa iblackboard ebhala ngetshoko.

Izikolo ezinengi sezilamabhasi okuhambisa izifundi ezikolo .Kumbe nxa besiyavakatsha Kuma trip endaweni ezitshiyeneyo.

Umfanekiso lowu utshengisela abafundi abasebangeni eliphezulu esithi ngama University students. Basekilasini okuthiwa yi theater njalo basebenzisa izinto zokufundisa eziphezulu. I projector layo iyabonakala njalo le banner ikhona ukuba incedise umbalisi ukuba afundise kuhle.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ngoba ilungiselela abantu ukuthi benelise ukuthola imisebenzi ehambelana lalokho umuntu akufundileyo. Umuntu engakhethi imfundo yokwenza kumele ancediswe yilabo abalolwazi bamsiza bekhangela isimilo sakhe lalokho akuthandayo ukuze enelise ukusebenza endaweni ehambelana laye.